Tine zvirwere zvinoda kubhiirwa vantu zvichinge zvava mundaraunda zvirwere izvi zvinopararira zvinoda kudzivirirwa ngekufundiswa kwevantu.

Zvirwere zvakawanda wanda zvinobata mazera akasiyana. Izvo zvinoda kudzivirirwa kuitira kuti vantu vave neutano hwakanaka.

Vantu venyika ino vanosisa kunzwisisa kana pabuda chitenda. Chinenge chazozwi ngehurumende chinoda kudzivirirwa ngekubairwa majekiseni vanhu ngavasaramba.

Kune zvirwere zvinotapurirwana nekufema mweya unomwe chete. Neuvu anenge ane hutenda hwakona tinokurudzirwa kuzvidzivirira kunguva dzeshe.

Tinokurudzirwa kuti tive vantu vanodzivirira hutenda ngekurumba kana ngekugwinyisa miviri uye kuyeukawo zvitenda tichiita nhaurirano nevamwe mukurumba.

Vanhu vanoshanda muzvibhedhlera vachiita zveutano vanotsigirwawo nemasangano akasiyana siyana kuti basa ravo rireruke.

Muzvibhedhlera medu vana dhokodheya nanamukoti vanohloya varwere vavo vakapfeka zvidzxoko zvekudzivirira kubva kuzvitenda zvinenge zvichirwara murwere.

Zvirwere zvinoda kudzivirirwa zvakanyanya kuvana zvinokurudzirwa kuti mwana aende nemukuwo unenge wakatarwa kuti akure akagwinya ane utano.

Madhokodheya akafundira nezvekuhloya zvemukati momuviri memunhu kana zvirwere zvinotapurirwana, anoshanda akapfeka mbatya dzekudzivirira kuitira kuti vasabatira chitenda.

Zvirwere zvaka siyana siyana zvimweni zvinotoda kuzvi dzivirira kupfeka zvi ndxoko zveku dziivirira mwiri weshe kuitira kuti chitenda chisa pararira kana kubatwawo nacho.

Tinokurudzirwawo kuenda kuzvibhedheya tichinohloyiwa mukuwo nemukuwo kuitira kuti tisabatwa ngezvirwere tisingazvizii tozozviona zvakura tokharuka.

Tinoona vemuzvibhedhlera veizvidzivirira kubva kuutachiwani hunenge hune muntu auya kuzohloyiwa kuitira kuti upenyu hwavo usainda panjodzi.

Kune zvirwere zvinobva pakuva neuchapa kana kuti panharaunda paita utsvina vantu havasi kuita zvekunonge marara kana zvekusuke mandiro avo nenguva zvinobve munhunzi ngatingwarire ngatisaite chapa.

Vabereki mai nababa vanosisa kuenda nevana vavo kuchibhehleya kunohloyiwa kana kudonhedzerwa mitombo dzekudzivirirwa kubva kuzvirwere izvi zvinoitwa pasina muduso.

Pane vanoona nezveutano, vanoziva nekuongorora zvirwere zvinenge zveyipinda munyika, vanounganidza vezveutano veyi vabhuyira kuti chirwere chingakundwa seyi.

Kune zvirwere zvinodzivirirwa vantu nguva nenguva. Hurumende inokurudzira vanhu kuti vaende vanodzivirirwa pamazuva anenge akatarwa nayo

Vantu vanokurudzirwa ngemapazi akazvimiririra epashi reshe kuti vawaniswe mvura yakachena kuitira kideredza zvitenda zvinobva kumvura yakasvipa.

Pasi rese rinokurudzira hurumende kuti ive inocherera vantu migodhi. Kuitira kuti vavane mvura yakachena vasachera muzi nzizi kana zvitsime zvisina kudzivirirwa.

Zvinotaurwa kunzi ikodzero yako sedungamunhu kuva nehutano kana kuva nepekuenda kodetserwa panyaya dzehutano pasina anokubvisisa muduso.

Pashi reshe tenderere rinombohamba richitumira vantu vanenge vakazvipira vanoshanda pasina muduso veizwa veiyaiya zvinhu zvinenge zveinetsa vantu muntaraunda.

Tino kurudzirwa se vantu nekuti pashi reshe rino detsera vantu nge zveutano muntu weshe unofanirwa kuva ne kodzero yeku ita zveutano kana kurapa asina muduso.

Vanoona nezveutano pasi rese vanokurudzira vantu kuti vamwe mvura yakachena kuitira kuti vasabatwa ngezvitenda zvakawanda.

Vanhu vanoita nezve utano vanokurudzira kuti hurumende inenge iripo ikwanise kuva nemvura yakachena yainopa kuvandu

Pashi reshe tenderere rinokurudzira nyika dzese kuti dzipe vantu vayo mvura yakachena inobva muzvinhu zvakachena zvakafanana nemugodhi kana mapombi.

Pashi reshe tenderere rinebinin'idzo rekuti munhu weshe ngasasiiwa pakutaurirwa zveutano kana pakudziirirwa kwezvitenda zvinenge zvamuka munyika.

Pashi reshe tenderere riri kukurudzira kuti vanhu ngavagare vakangwarira utano hwavo kunyanyanyanya utano hunoenderana nekufamba kweropa mutsinga kuti ngavagare ........

Vebazi repasi rese rinoita nezveutano rinokurudzira kuti nyika yega yega ive nevashandi vanozvipira kubuda kubanze veidetsera vamweni vavo muntaraunda.

Pasireshe tenderere rinokurudzirawo kuti vechidiki vafarirewo basa rinoita nezveutano, kuti vakwanisewo kuisawo ruoko rwavo nekuti nyika yedu ibudirire.

Vanthu vazhinji vorware ndxondo ngendaa yekutama vekubhuirana navo kana kuti vanotama vanthu vanovadetsera mumatambudziko avanenge vainawo.

Kune vantu vava nedambudziko rekufungisa kana kufunganya, zvinozovapa kuti varware hloko, votambudzika, voshaikwa vanovadetsera. Vantu ngavataurirane nhunha dzavo.

Vantu vano rware soro vari kuwanda uye vamweni hama dzakona dzinoto varekerera veihamba vantu ava vanokwanisa kudetserwa veitopona kuzvi bhehlera.

Zvinopisa manyukunyuku kana tichiona hurumende ichibvumidza vane mapato anozvimiririra kudetsera avo vanenge vachirwara soro kuti vawane cheuviri.

Hutano hwenjere chiro chinosisa kukosheswa nehurumende yopawo kuti vantu ivavo vanenge varasa njere vakwanise kudetserwa pachena pasina muduso.

Vantu munyika muno vodzungaira voshate masoro ngendaa yekutame mare nekutame mabasa. Zvinokurudzirwa kuti musamusunga unenge oshate soro, ngaende kuzvibhedhlera.

Vanhu vanodzidza nevanhu vane ruziwo nezvekurapa vantu vanenge vakarasha njere vanombosangana vachipanana mazano nechenjedzo dzekuti vodetsera sei ntaraunda .

Vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera zvidoko, kana zviyaiyo zvisingadi kuhloiwa ngekuti zvinode kuhloiwa ngemichina zvinoendewa kuzvibhedhlera zvikuru.

Muzvibhedhlera medu tine mibhedha dzinopuwa vantu vanenge vane zvitenda zvakomba zvinoda kuti dhogobheya arambe eivahloya, vari pasinde, vasinga hambi ,vakadzorora.

Tine zvinotinesa mukati mweupenyu zviri zvekuita nezveutano. Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera zvinodoko tinodetsereka tiwane kupo

Zvibhehlera zvedu zvidiki zvinowanikwa zveitambudzika kudetsera vanenge vauya nezviyaiyo ngendaa yekuti haina zvikwanisiro uye vanamukoti vakona vashomani.

Mune zveutano tinoona mune bandiko rinoona nezvezvibhedhlera zvidoko zvinge zvine vana mukoti vega. Vanokwanisa kukuhloya vasina michina veishandisa ruzivo rwavo.

Tinotenda vamweni vantu nevakuru venharaunda vanozviisa mumaoko kuti vakwanise kuvaka zvibhedhlera zvavo muntaraunda, veizodetserwa nehurumende.

Zvibhedhlera zvidodori zvinowanika zvine matambudziko ekutama mvura yekushandisa. Tinokurudzira kuti pacherwewo zvitsime kana mugodhi kuti mvura iwanikwepo.

Zvibhehlera zvedu zvidodori ndizvo zvinowanika munharaunda musinde munoenda munhu kana achinge ane chitenda chidodori chisingadi kuhloyiwa ngemichini.

Muzvibhehlera zvedu zvidoko murikuwanikwa mune dzambudziko reupfende, vanoshandemwo havana hanya. Zvinokurudzirwa kuti hurumende ipindire.

Zvibhedhlera zvedu zvidiki zvinowanikwa zveigara zvine zviro zvakashakara maningi zvekuti ukagumemo, unoshatirwa ngemweya.

Tinode kutenda venharaunda vamweni vanodziakira zvibhedhlera zvidoko, hurumende yozovapa vashandi vanozoshando umwomwo ngemitombo zvinobongwa vantu ngavatore zvimwe zvinhu vazviitire.

Zvibhedhlera zvedu zvidodori zvinowanikwa zvine dambudziko rekuwandirwa nevantu asi vashandi varimo vari vashoma tinokurudzira hurumende ngaiwanzewo vashandi muzvibhedhlera zvidodori.

Zvibhehlera zvedu zvidodori zvinowanikwa munharaunda vamweni votokwanisa kudziakira ega ozobetserwa nehurumende kuisirwa vashandi vanenge vaine zviyaiyo

Vantu vanokurudzirwa kuti vakwanise kuenda kuzvibhedhlera zvidoko kana vane zviyaiyo zvisingadi kuhloiwa ngemuchina. Ngekuti zvibhedhlera izvozvo hazviiti nezvekuhloya vantu zvinorapa zvitenda zvidodori.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvinowanikwa zveiwandirwa ngevantu ngekuti zviri pasinde ngentaraunda. Vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera vandobetserwa.

Ndinozwa kutambudzika ngenyaya yezvibhedhleya zvedu zvidoko kuti zvinoshaya vanthu vakakwana vanoshandepo zvekuti vanouya kuzohloyiwa vanogara kwenguwa yakareba.

Muntu weshe une kodzero yekurapwa pachibhedhlera chaanenge aenda uye munhu weshe une kodzero yekuva neruzivo rwezveutano kunyazi asati ane chitenda chaanenge anacho.

Zvinoenderana nedzidzo yeutano zvinokurudzirwa kuti umwe neumwe ange achizviziviswa kuti agare akangwarira kuutano hwake kuitire kuti agare eidakara.

Munhu weshe unofanirwa kungwarira utano hwake. Otsvakawo ruzivo runoenderana nezvaari kuzwa panguva yacho iyoyo, asingabvisi mari eishandisa michina yechizvino zvino.

Tinowanikwa tiri mu zvibhedhlera medu mwo tinotanga taka garira teyida ku hloyiwa na dhokodheya na mukoti anombouya vaka kwanisa ku teketa nezve utano.

Tinode kubonga ve hurumende vanoramba vaka kurudzira vano hloya vantu vapinde mu ntaraunda vachivapa ruzivo rwuno enderana nezvi zvitenda zvinenge zveiwanikwa.

Ikodzero yemuntu weshe urimunyika munomu kuti ave nedzidzo neziviso uye nekuyenda kunohloyiwa nadhokodheya kana nachiremba achinge ane chiyaiyo.

Tinokurudzirwa kuti tive neruzivo rwunoenderana nezveutano kuitira kuti tisagara tiri muchidima nezvinoitika pamuiri pedu.

Muntu weshe unorarama unekodzero yekupuwa ruzivo pamusana pezveutano kuitira kuti agare ane chenjedzo yezveutenda.

Vanoita nezveutano vanombopota veifundisana pachavo nekuvandudzana ruzivo vachibva kumatunhu akasiyana-siyana.

Dzidziso inoita nezvehutano yakakoshera kubva kumatana kusvika kuzvichechana inofana kuzikanwa nani nani ngaikosheswe vanhu ngavakosheswe kufunda nezvehutano.

Vanhu vakanofundira nezveutano vanopuhwa fundiso nedzidziso yokuita kana paitika njodzi. Vanodzidza zvine unyanzvi vachidzidziswa naana muzvinafundo.

Vantu vakafundira basa rezveutano vanokurudzirwawo kuenda muntaraunda dzavanogara kunodetsera kupa ruzivo vantu.

Vantu vanokuridzirwa, kuzivaswa kana kuudzwa zvinoenderana nezveutano kuti vagare vane ruzivo kuitira kuti ramangwana ravo ringe rakajeka.

Pane zvitenda zvakaita sezvegomarara. Zvitenda izvi zvinogara zveidzidziswa vantu nezvazvo kuitira kuti vazvidzivirire vasati vabatwa ndizvo.

Tinokurudzirwa kuti tiendewo kunenge kweibhuyiwa nezveutano kuitira kuti tigare tine chenjedzo, tine ruzivo kuti matambudziko ezvitenda izvi tingamapedza sei.

Vanoita ngezvehutano, vanokurudzira kuti vana dhogodheya naana mukoti vashande veyitedzera mitemo inodiwa nehurumende.

Vanoona nezveutano ,vanombohlongana veiite muhlongano, veiudzana kuti tobhuira antu sei zvitenda zviriyo, uye kuti zvinodziirirwa sei.

Vantu veshe vanoita nezvehutano vanosisira kutedzera nekuudzawi vamweni kuvapakurira ruzivo runenge rweiendererana nenguwa kuti vantu vagare vakangwarira.

Mwari vakatipa muhupenyu kuti tive naho tihudakadzwe ndiwo zvibhedhlera zvinotidetsera kudzosera mupenyu nehutano hwedu nguwa dzeshe.

Zvibhedhlera zvedu, zvowanikwa zvine mitombo yakakwana yekuti muntu unenge auya kuzohloiwa, dhokodheya anotokwanisa kutomubaira jekiseni pona apapo otobva apona.

Muzvibhedhlera mawo vanombosvikawo panguwa dzekuzi utenda hwako ahuchaiti upeyuke kanyi wotogaremwo weihloyiwa ndidhokodheya vanopuwa pekuata.

Zvibhedhlera zvedu zvinosisawo kuva nemabhazi anozvimiririra anovadetsera kuitira kuti vawane zvikwanisiro zvekuita kuti vahloye vanouya nezvitenda.

Zvibhedhlera zvedu zvishomani, uye zvine madhogodheya nana mukoti vashoma. Tinoona vantu veigarira kwenguva yakareba vachimirira kubetserwa.

Muzvibhedhlera medu mava kuvandudzwa murikuwanikwawo mune muchina yakawanda inohloya muntu unenge auya nechiyaiyo chake ohloyeka otopiwe mutombo.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru munowanikwa mune mubhedhu dzevantu wanenge wanzi nanadhokodheya wambogarira weihloiwa. Wanokwanisa kuvatemwo weipuwa mapilitsi nemajekiseni warimwo.

Zvibhehlera zvedu zvikuru zvinowanika zvichishandisa madhokodheya nevana mukoti vakawanda kuti vakwanise kubetsera vanenge vauya nezviyayiyo.

Muzvibhedhlera medu munowanika muchitamika mitombo munogonawo kutotamika madhokodheya akawanda anenge eizita nezvechiyaiyo chako unokurudzirwa kuende kuzvibhedhlera zvinoenderana nechiyaiyo chako.

Zvibhedhlera zvedu zvovakwawo zvakanaka zvichiiswawo makamuri anoenderana nezvitenda nezera uye nekuti muntu uyu muntu kadzi kana kuti mwana rume.

Vantu vakawanda vavakukwanisawo kuva nemapepa ekuva madhogodheya kana vakunda muzvidzo zvavo zvepadera-dera. Vodzoka numakanyi mavo voake zvibhedhlera

Muzvibhehlera mwedu munowanikwawo mune movha dzinoiswamwo kuitira kuti dzitakure vaya vanenge vaita njodzi munzira kana vaya vanoda kuiswa kuzvibhehlera zvikuru.

Zvibhedhlera zvedu zvizhinji zvinenge zviri panooneka. Kunyangwe zvakadaro zvinokurudzirwa kunyora zvipambureki nerudzi runenge ruchizikanwa munyika imwomwo.

Vanokurudzirwa kufarira kuenda kuchibhehlera kunyazi havana pavanozwa chiyayiyo asi kugara wakanohloyiwa mwiri wako kwakanakira kuti chirwere chinotorwa chichiri chidoko.

Zvibhedhlera zvedu zvikru zvinowanikwa zvine vantu vanoshandamo vashoma vakaita semadhokodhera naana mukhoti zviri kupa kuti vawandirwe nevantu vekuhloya.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanikwa zviri mundaraunda zvakasiyana-siyana zvinopuwa madhokodheya nemakoti anoita basa rawo nemazvo.

Zvibhehlera zvedu zvimweni zvinovakwa zviri zvidodori nekuti zviri munharaunda inogara vashomani zvinokurudzirwa kuti zvive nezvihlayo zvekugarira vanhu vakaemera kuhloyiwa.

Zvibhedhlera zvedu zvowanikwa zvichivakwa mune zvakanaka zvichiisirwawo zvinhu zvinoshandisa magetsi kana zvivhiti vhiti kuti dhokodheya paano hloya murwere awane pekunyorera zviro zvakona.

Muzvibhedhlera medu tinoona madhokodheya nana mukoti veiunganira mutenda uyo anenge eida kuhloyiwa zvemukati memuviri. Madhokodheya aya anenge ane zvidxoko zvekuzvidzivirira.

Vantu vazhinji varikurwarirwa kana kurwara zvirwere zvemukati memuviri, zvakafanana negomarara, iro rinozooneka ratohamba ngemwiri, ngekuti rinononoka kuoneka.

Tino kurudzirwa kuti tikazwa panon'en'ena mukati momuviri mwedu torumba kuchi bhedhlera tinoona dhokodheya anotiudza kuti ngatinohloiwa kuti tiwanikwe kuti chitenda ndecheyi.

Zvibhehleya zvedu zviri kuu kuvapa vatana pachena vatana vanobatwa nezvirwere zveku zvinechekuita nemukati memuiiri dzavo tinokuridzira kuti zvibhehlera zvedu zveve nemuchina dzekushandisa.

Vanohloya vantu zvemukati menyama dzavo kana vanohloya vantu vanenge vane zvirwere zvinotapurirwana vanosiso kuva vantu vano zvidzivirira.

Kunewo madhokodheya anoita nezvekuhloya vantu mabhonzo kuti avo akachanaka ere mukati mwemuviri veishandisa michina dzechi zvino zvino.

Vanthu veshe vemuntharaunda vanosiso kunohloyiwa kana kunodzivirirwa kana kwazi kune chitenda chinenge chanyuka chinoda kuhloyiwa kana kudzivirirwa.

Vanthu vaakurwara zvirwere zvakasiyana siyana, zvimwe zvirwere zviri kuwanikwa muvana zvirwere zvemaziso tinokurudzira kuti tikaona madziso emwana wedu asizi kuema zvakanaka tiende kuzvibhedhera.

Zviro zvemukati mwemuviri zvakafanana nezvekufamba kweropa zvino kwanisa kuhloyiwa nadhogodheya kana na chiremba kana iwewe muntu kutozvihloya uri kumhatso kwako.

Ngatingwarirei zvirwere zvinobata kana zvinotapurirwana pakufema mweya mumwe chete. Muntu akaona ava nebeshamupengo ngaapfeke chivhara miro kuitira kuchengetedza vamweni.

Vantukadzi vazhinji vanowanikwa vachizoita rukanda rwakaipa kumeso kwavo. Vanosise kuenda kuchibhehlera kundotariswa ganda ravo kuti vapuwe mutombo wekuzora unoenderana neganda ravo.

Vantu vakawanda varikurwara zvitenda zvinoyenderana neganda rinenge richishayishika. Vanokurudzirwa kuti vayende kuzvibhedhlera kunohloyiwa nadhokodheya.

Tinobonga kana tichi kwanisa kuhloiwa zvirimukati menyama dzedu zvino sanganisira ngazi, garahwa, mvura dzinobuda muviri, kana zveku shandisa zviripo tinobonga.

Tinokurudzirwa kuti kana tichinge tazi tinodiwa ngazi yedu kuti iongororwe tisatyla tisakaruka ngatiende tindopa ngazi yobva yahloiwa.

Muzvibhedhlera zvedu mune chikamu chinoita nezvekuongorora zvinobuda mukati memuntu kuti vaone kuti chiyayiyo chinonetsa muntu ndechiri, veishandisa michinaa.

Muzuvano kusaenda kunohloyiwa hwava hupenzi ngekuti muzvibhedhlera mazara michina inohloya zveshe zviri mumwiri mwemuntu.

Muzvibhedhlera medu vantu vanoenda veida kundohloyiwa. Dhogodheya oti pane zvinode kuningirwa mukati mengazi, muntu unotoenda kunoningirisa ngazi yake yotohloyiwa ngemichina, muntu otoonekwa chiyaiyo chake.

Vanoshanda munezvekuongorora zvinobva mukati memuntu zvinosanganisira garahwa, mate, ngazi, kana mvura dzemuviri kana tsvina yomene.

Vantu vanoite nezvekuhloya ngazi dzedu muzvibhedhlera vanosiso kuvawo vakapfeka mbatya dzinodziirira kubva kumusoro kusvika kumakumbo kuitira kuti vasabata zviyaiyo.

Muntu akaenda kuchibhedhleya akahloyiwa ndidhokodheya kana namukoti uniwanikwa eimbozi tipewo mvura dzinobuda munwiri mako kuti tihloye kuti chitenda chaunacho ngecheyi.

Muzvi bhehlera munowanikwawo mune michina yaka wandudzwa ino indirana nemu kuwo watinawo nezvinoitikawo pasi rese inokwanisa kuhloya mundu muviri wake .

Muzvibhendlera mwedu muri kuita dambudziko rekuti iro bazi rinoita ngezvekuhloya zvinobva mukati mwemumuviri wemunhu. Zvinohloisa zvakona zviri kunzi zvishandi.

Muzvibhedhlera medu munokosheswa ana mai anenge akazvitakura nana mai vanenge vabara vana vavo vanopuwa pekuata veingohloiwa nadhokodheya kana nana mukoti vasati vaenda kumba.

Vana vadodori naanamai vakazvitakura vanova vanopiwa zveutano pachena, kana asina kudya kwakakwana hurumende inovapa.

Vana mai vanenge vakazvitakura vanoende kuchibhedhlera kunoemere nguwa, veihloiwa nemadhokodheya nana mukoti kuti nguva yakwana vakwanise kudetserwa, vadetsereke mwana abude akagwinya.

Vantu vanoita nezvekubara varimadzimai, vanochengetedzwa ngehurumende kusvikira vapone, vana vavowo vachichengetedzwa kusvikira vasamuka vachirapwa zviripachena.

Muzvibhedhlera medu vane bazi rinoita nezvanamai vakazvitakura kana bazi rinoita nezvevana vadoko vachivadzivirira kubva kuhutenda.

Kune zvidzidziso zvinopuhwa vanamai vachinge vakazvitakura kuti vakwanise kuva vantu vanogwinyisa muviri wavo kuitira kuti vabare zvakanaka.

Zvinobetsera vasikakoni kuhamba kuti vapive zvingoro zvine mavhiri zvavanokwanisa kuchovheva nemumweni, kana kuzvichovha paanenge eida kuhamba-hambavo.

Hurumende yedu inoramba yakakoshesa utano hwemunhu. Inokwanisawo kupa zvibhedhlera zvekushandisa ,kuti dhokodheya basa rake riende mberi mune zvakanaka.

Zviro zvinoshandiswa muzvibhedhera zvinosiyana nemhando yazvo madhogodheya anofara kana veishanda vane zviro zvinovadetsera kudai.

Muzvibhedhlera medu ,madhokodheya avakukwanisa kutohloya murwere anenge auya nechitenda chake, veitomudetsera ,ngendaa yekuti michina dzavemo.

Muzvibhedhlera mwedu munowanikwa mune zvinoshandiswa zvakasiyana siyana. Kunowanikwawo kune chivhara muromo nemiro chinodzivirira kuti muntu asafema mweya wakaipa.

Muzvibhedhlera mwedu mavakuvandudzwawo, zvibhedhlera zvehurumende zviri kuiswawo michina yechizvino-zvino yekuhloya vane zvitenda.

Tinokurudzirwa kushandisa zviro zvamuchipatara mune zvakanaka. Madhokodheya ane mushandisiro wezviro zvavanoshandisa pabasa ravo, reitoendeka zvakanaka, muntu oitohloiwa.

Dai zvaibvira hurumende yaivandudza zvibhehlera zvedu zvidodori zviri matinogara kuti zviwevo nemichina inokwanisa kutihloya taenda nezviyaiyo zvedu.

Muzvibhehlera medu murikuwanikwa mune zvekushandisa zvagaya maningi zvinode kuti zviwandudzwe zvibhehlera zveduwo zvive nezvekudhandisa zvinoenderana nemukuwo watinawo.

Mu zvibhehlera medu muno iswawo zveku shandisa zvaka siyana siyana zvino detseredza basa ra dhokoteya ne mukoti kuti rireruke paku hloya mutenda.

Muzvibhedhlera medu mune ungwanda-ngwanda unosanganisire tsono dzavanoisa veiise mitombo veibaira mitsinga dzomuntu. Tsono idzi dzine mazera akasiyana-siyana asi ivo vanodzishandisa vanodziziya.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera zvinenge zvakati kuhumukei. Kana tine zviyaiyo zvinoda kuhoiwa ngemuchina, tinofanirwa kuendeyo kunohloiwa.

Madhogodheya edu anodakara kana muzvibhedhlera muchinge makarongeka muine michina inovabetseredza pamishando dzavo dzekuhloya vane zviyaiyo.

Tine zvakawanda zvatinoona muzvibhedhlera zvinobetsera pakut8 tihloyiwe kana tichinge taenda tine zvitenda zvedu zvirozvoo ngazvivandudzwe zvinasirwe zvifambirane nemukuwo watinawo.

Kune ungwanda ngwanda hunoshandiswa nemadhokodheya pakuhloya mutenda humweni hungwanda ngwanda hunoramba hweida kuzoshandiswazve zvinokurudzirwa kuti hunaswe kusukwa huchene kuitira kuti pasava nehutenda hunotapurirwana.

Tinokumbira hurumende ibatanewo nemasangano akazviemera ega iise muzvibhehlera zvedu zvishandiswa nemichina yachizvinozvino.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanika zvine zvekushandisa zvakasiyana-siyana. Pane zvekushandisa zvavandudzwa mazuva ano zvinoiswa pamuoko pemunhu. Haachabairwi jekiseni panyama. Panobairwa imomo zvofambisa zviri mutsinga.

Muzvibhedhlera medu munoiswawo hungwanda-ngwanda hwakawanda hwekushandisa, kuti dhogodheya ave anohloya mutenda nehunyanzvi hwepamusoro-soro.

Muzvibhedhlera medu zvinokurudzirwa kuti vanamai venenge veibara veida kochekwa vanopfekedzwawo chinxoko chemumusoro kuti bvudzi rawo risadandauka reizopinda mukati memwiri dzawo dzinenge dzabeurwa .

Vantu woafarirq kuenda kuzvibhedhlera zvakati kwirirei kwirirei ngendaa yekuti kuzvibhedhlera kona ikweyo kune michina yechizvino zvino inohloya zvakahlamburuka

Hurumende yedu inokurudzirwaa kutengavo zvikwanisiro zvakaita semichina inohloyaa ngazi kuti dzivepo muzvibhedhlera zvedu zvehurumende kuti vaya vabatsirike vasine maree.

Muzvibhehlera medu muwanikwewo mune zvinoshandisa zvakasiyana siyana zvino detsera madhokodheya nana mukoti kuti kuti basa ravo rireruke apo vachihloya mutenda.

Muzvibhedhlera medu murikushaikwa zvekushandisa zvinoita kuti vatenda vanenge vauya nezviyenda zvavo vanokotoka kanyi vasizi kuhloiwa.

Tinode kubonga hurumende yedu yoramba yeyivandudza zvibhedhlera zvedu yeyi unzwawo michini yechizvino zvino inoenderana nenguva inodetsera madhokodheya edu.

Mitombo yedu yetinoshandisa kuzvibhendlera inenge ichizopuwa muntu anenge ahloiwa eishandisirwa zvinohloya. Zviri kuwanikwa zviri zvishooma muzvibhedhlera mwedu umwo.

Zvibhedhlera zvakazviememerera zvega zvisiri zvehurumende zvinebvisisa muduso wakakura. Wekuti unototanga wabvisa muduso usati waona dhokodheya wakhona. Wozohloiwa ngemuchina.

Muzvibhedhlera mwedu munokuridzirwa kuti munge mune zvimichina zvekushandisa zvakakwana kuitira kuti vantu vadetsereke zvakanaka.

Kudzivirirwa kwezvirwere kwakanaka yaamho, asiwo kuyaii zvirwere zvikahloiwa zveishandisirwa michina yechizvino-zvino ,zviro zvinodakadza.

Muzvibhedhlera medu murikutamika zvekushandisa zvinoenderana nemukuvo vatiinavo. Zvekuti vantu vanenge vaenda kunohloiwa varikungodzoka vasina kubetsereka.

Muzvibhehlera medu munotamike michina yekudetseredza kuti muntu awane kuhloiwa ngenguwa asikatumirwi zviro zvake zvaanenge atorwa kuneimwe nzvimbo.

Tinode kutende hurumende yedu inobvumidza masangano akazviemera eizopawo zvibhedhlera zvedu zvekushandisa nemichina yechizvino zvino inoenderana nenguwa.

Tinoona kuti madhokodheya mazuwa ano hachanyanyo kuneseka nhekuhloya mutenda ngendaya yekuti vava nemichina yechizvino zvino inovadetsera.

Muzvibhedhlera medu muno wanikwa mune zvekushandisa zvemhando yakasiyana siyana zvinohloiswa vantu Vanenge vauya nezviyaiyo zvawo zvakasiyana.

Vantu vanokwanisawo kuenda muzvibhedhlera zvinenge zvakavakwawo zvakanaka muzvibhedhlera zvakawanda mune zvikwanisiro ndizvo zvibhedhlera izvo zvakazvimirira zvega.

Muzvibhedhlera medu munowanikwawo mune zviro zvakasiyana siyana zvekubetsera mwana mudori dori anenge akundikana pahutano hwake, kuti akwanise kubatsirwa nanadhokodheya nanamukoti.

Hurumende yedu ino ramba ichi yeuchidza vana mukoti vayo ne madhokodheya kuti zvaka kosha sei kuva ne mbahla dzekupfeka dzekuzvi dzivirira vari pabasa ravo

Mu zvibhehlera medu vo wandudza zvinhu zvavo kuti zvikwanise kufamba ne mavhiri zvisa remera vanhu kuzvi teka teka uye zvo vandudzwawo kuti zvifanane ne zvipatara zve pashi reshe.

Tinokurudzirwa kuti titarise zvibhedhlera zvatinenge taenda kuti zvine zvikwanisiro ere zvinokwanisa kutihloya zvirwere zvedu zvatinenge taenda nazvo kunohloiwa.

Tine zvintu zvinofanirwa kunge zvirimo muzvibhedhlera zvega zvega kuti vantu vakwanise kuzvishandisa vana dhokodheya nanamukoti basa rawo riendeke mune zvakanaka.

Tikapinda mu zvibhedhlera muno wanikwa vachi gadzirira ungwanda ngwanda apo vanenge vachida kucheka muntu kuti adetserwe mwana wake tino kurudzirwa kuti tione zviro izvozvo zvatinoda ku shandisirwa zvaka chena ere.

Mu zvibhedhlera uka pindemo pane zviro zvimwe zvaunozi chi bhedhlera chedu achina enda uno tenga kuno kurudzirwa kuti zvi bhedhlera zviwane zvikwanisiro zvisaita kuti muntu auya kuzo detserwa abudise mare.

Tine zviro zvakasiyana siyana zvinodetseredza kufambisiwa kweropa kana kuhloiwa kweropa remuntu unenge anechitenda chake chaanenge auya kuzohloiwa kuzvibhedhlera.

Zvibhedhlera medu madhokodheya anoti kana achihloya muntu anomboteerera kurova kwehana kunenge kweiita. Pakudaro vanoshandisa zviro zvavakadzidzira nazvo kuti vahloye.

Muzvibhedhlera medu tinowanikwa tichida kunohloyiwa zvimwe zvitenda zvatinenge tinazvo tinoradzikwa pamubhedha inoenderana nezvatinoda kuhloyiwa zvakhona .

Mitombo yedu yechiyungu yakanaka zvikuru. Inotidetsera apo tinenge tine zviyaiyo, kunge, inokasira kuti muntu anenge eirwadziwa apone.

Muntu veshe ane chiyaiyo chake, kana chiri chidiki unobvunirwa kutora mitombo yechiyungu kana ane ruzivo rwekuti runonyaradza chiyaiyo chiri.

Kune mitombo yechiyungu inonakise ganda remuntu kana richinge rakaipa, madhokodheya anoongorora ganda rakhona voona kuti mutombo ungazorewa ngeuri.

Mitombo yechiyungu inotengeswa nevanenge vakakodzera kuitengesa vantu vachinge vaita zviyaiyo vanosisirwo kuenda kunotenga mitombo idzodzo vodzishandisa sezvazvinenge zvakataurwa.

Mitombo yedu yechiyungu, inouya mumbando dzakasiyana-siyana, kakurutu mbando inonyanya kubatsira muntu unenge asingachakwanisi kudya ega, imhando yemvura inoyisiwa mutsinga yemuntu.

Mitombo yedu yechiyungu inodhura mazuwa anaya, zvekuti muntu kana aenda kuhloiwa kuchibhedhlera dzimweni dzemukowo unotodzoka pambatso otogara.

Mitombo yedu yechiyungu inopihwa kune munthu anenge ane chiyayeyo aenda kumohloyiwa kuchibhedhlera nadhokodheya kana namukoti.

Muzvi bhedhlera medu muntu aka dhloyiwa na dhokoteya kana na mukoti anopuwawo mishonga dzechi yungu kuti akwanise kubetsereka pa chiyayiyo chake.

Kuva nechi yayiyo chausinga nzwisisi chiro chino tambudza pfungwa muntu ngaande kuchi bhedhlera ano dhloyiwa apuwe mitombo yechi yungu.

Tine mitombo dzaka siyana siyana dzechi manje manje dzino puwa ku vana veimwa kuitira kuti besha ripere vapone vawane kutamba ne amweni.

Tinobvumidzwa kutenga mitombo dzinoenderana nezviyaiyo zvatinenge teizwa. Imweni mitombo yakafanana neyekupodza marwadzo emuviri inobvumirwa kumwa usina kuhloyiwa ndidhokodheya.

Kune mitombo yakanasirwa kuwedzera vantu Simba avo vanenge vasina Simba. Mitombo iyi aingotirwi usati wahloyiwa nadhokodheya kana mukoti.

Isusu tinozwe zvitenda, zvimweni zvakona zvinode kuti tinoonana nadhokodheya kana namukoti kuti tikwanise kuhloiwa topiwa mutombo unoenderana nechitenda chedu.

Mitombo yatinomwa iri yechiyungu inode kungwarira kuti usazorambe weiimwa ngekuti imweni yakona inobva yatozova chimutsa chitenda.

Mitombo yedu yechiyungu imweni ngeye kuzora panenge pane chironda kuti chikwanise kupora nenguwa uye chisingabati utachiwana.

Mitombo yedu yechiyungu inezvizato zvayinenge inazvo ,dhogodhera kana mukoti vanenge vakuhloya ,vanosise kukudza zvakakwana maererano nemutombo wavakunyorera

Vantu vanokurudzirwa kujaiya zvavanenge vabhuirwa nadhokodheya kana mukoti apo vaenda kuchibhedhlera kunohloiwa voshandisa mitombo dzavanopuwa nemazvo.

Mitombo yechiyungu yakanaka asi imweni yakhona ukaramba wei ishandisa inomutse zvimweni zvirwere zvinenge zvisiri mumwiri mwako.

Kunevo mitombo inopiva vantu vanenge vane ngazi shoma. Vanomwa ari maphirisi ropa rotovedzera rotowanda pane uyo unode kuzopuva remumweni.

Zvakanaka yaamho kugara uchitora mitombo yechiyungu, asi ukaona chiyaiyo chako chisinganyarari iwewe uchimwa mitombo iyi, unosiso kudzokera kunohloyiwa kuchibhedhlera.

Mitombo yedu ye chiyungu imweni inouya iri mu mapilizi vamweni vakutora mapilisi aya kuma shandisa zvisizvo vantu ngati ngwarirei.

Vantu veshe vanoda kushandisa mitombo dzechiyungu vanokurudzirwa kuti vatange vaenda kuzvibhedhlera vondoona dhokodheya kana mukoti vohloiwa vonyorerwa mutombo.

Mitombo yechiyungu vamweni voangarara ndiyo vanotora mitombo inofanira kurapa besha voimwa yakawanda voita zvinodhakwa zvotodhakwa voraradza.

Vanhu vanokurudzirwa kushandisa mutombo dzechiyungu kana vachinge vabatwa nechitenda pane dzimwe mitombo dzinoshandiswawo usina kuhloiwa nadhokodheya kana mukoti.

Mu zvibhedhlera medu muno wanikwawo mei piwe mitombo kana iripo kana wa nyorerwa na dhokodheya kana mukoti kuti uno ishandisa uri kanyi.

Zviro zvinokurudzirwa kuti muntu asati atora mitombo yechiyungu atange aenda kuchibhehlera kuno hloiwa nadhokodheya kana mukoti onyorerwa mutombo unoenderana nechiyaiyo chake.

Mitombo yedu yechiyungu yakanaka maningi inodetsera muntu achinge aine chiyaiyo. Imweni inonyaradza chiyaiyo chacho nenguva diki diki. Vantu ngatishandisei mitombo yechiyungu.

Kune mitombo yechiyungu inowedzera zvinotapira mukati memuviri mako kuti uwane simba. Mitombo idzi kazhinji kurutu dzinoshandiswa nevanoita zvemitambo, vanorumba nevanoita zvekukabe bhora.

Mitombo yechiyungu yakasiyana-siyana. Imweni mitomboyi yakagadzirirwa kuwedzere mvutra mukati memuviri dzemuntu. Uyo muntu unenge asingachakwanisi kumwa ngemuromo unoisisirwa ngenayiti, yeipinda ngemutsinga.

Mitombo yedu yechiyungu ine mitemo yainosisa kutedzerwa. Imweni yemitemo yakona ngeyekuisa panotondorera pasinga sviki zvichechana.

Vantu vanosiso kundotore mutombo kuzvibhehlera .Ndokunge vanyorerwa kana kuhloiwa nadhokotera kana namukoti kuti vanechiyaiyo chei .

Mitombo dzedu dzowanikwa dzichivandudzwa dzichikwanisa kuiswawo muzvikhadhibhokisi kuti dzichengeteke. Muntu unokurudzirwa kuchengeta mitombo zvakanakakuti ishande.

Kune mitombo inowanikwa muzvibhedhlera inokwanisa kuwedzerwa mvura kana ropa mukati memuviri mwemundu kuti awane kuwana simba kana auya asina simba kuzohloiwa.

Mitombo yechizvino zvino inotengeswa muzvitoro kana iniwanikwa muzvibhedhlera, inokurudzirwa kuti itorwe nguva nenguva payinenge yatugwa nadhokodhera.

Mitombo yechizvinozvino inovanikwa iri mumhando yakasiyana-siyana, ichirapavo zvitenda zvakasiyana-siyana. Kune mitombo yekunwa iyo inenge ichishandisa chipimo chinenge chataurwa nadhogodheya.

Tinoda kudetserwawo panyaya dzekunwa mitombo yechiyungu kuti mitombo iyi haisi yekungomwa paunenge wafungira ngekuti unoziya kuti inoshandei. Vanhu ngavatange vahloyiwa vasati vatora mitombo.

Mitombo yedu yechiyungu imweni ndeyekuzorera paganda kana ganda richinge rashaishika. Makanda edu anoshaishika munzira dzakasiyana-siyana asi pane mitombo inoita kiti adzokeredzeke.

Munyika mwedu munomu mwazara vanthu vanoshata masoro zvinokurudzirwa kuti kuvakwe dzimba dzinochengeta vanthu vakadaro veidetserwa ngeHurumende.

Vantu vanorwara hloko vanosisa kuendeswa kunorapwa vantu vane denda rakadaro tinokurudzira kuti vantu ngavazive uyu orwaraa njere tomuendesa pari.

Mu zvibhehlera medu mune bato rinooita nezve vanorwara masoro varikuto wandudza mamwe ma bhedhlera kumaita kuti vamirire zvona izvozvo zvega.

Vantu vanoita nezve hutano wavakuvakawo zvibhedhlera zvinoenda vanenge veirwara masoro kuitira kuti vantu vachengetedzeke veihloiwa nana dhokodheya nana mukoti.

Tinokurudzirwa kuti tivanane nehama dzedu dzinenge dzichikura, nokuti mukukura kwadzinoita pfungwa dzinokwanisa kurashika, vanoda kudetserwa vantu avavo .

Navadodori varipa njozi yokubatwa newutenda wakasiyana siyana. Ngekudaro zvakawoneka zvakanaka kuti mwana weshe ave anodzivirirwa kubva kuwutenda.

Vana vadodori vanosisa kuramba veienda kuchibhedhlera veindohloiwa nekudonhedzerwa Mitombo yavakanzi vadonhedzerwe zvinodzivirire kuti vakure vakagwinya.

Vana vadodori mufaro mukati memhuri tinobonga hurumende inogara yakavadzivirira kubva kuzvitenda pachena pasina muduso.

Vana vadodori ndiyo nhaka yanyika. Sakei hurumende yakazviona kuti vana ava vavapive pachena. Nekudzivitirwa kubva kuzvitenda.

Vana vadodori vakakosheswa nehurumende, vakapiea mukana wekuti, vanodzivirirwa kubva kuzvitenda zvakasiyana-siyana, pachena pasina muduso.

Kuedza kupedza dambudziko rinobatwa ngevana vadodori nekudzivirira kunoitwa zvirwere izvi, hurumende yakazviona zvakanaka kuti vanamukoti vateverere kuzvikora ngekuti kune vamwe vabereki vasingaendi kuzvibhedhlera.

Tinokurudzirwa kuti tide vana vedu tivashandire teivakurudziravo kudya chikafu chinovaka muviri. Kunyangwe vana mai vakazvitakura ngavapuwe chikafu.

Muzvibhehleya medu mune vantu vanoita mabasa akasiyana siyana .Vamwemi vantu vanotongoshanda kuongorora zviro zvinenge zvauiswa kwavari ngemadokodheya kuti vaone kuti mune chitenda chiri

Vantu vemuzvibhedhlera vanowanikwa vakafundira mabasa akasiyana siyana asi veikwanisa kushanda mundau imwechete veishandira mutenda umwechete eitopona.

Muhupenyu hwatinogara tinosisa kuziva kuti kuzvibhehleya kunowanikwa vantu vanoita mabasa akasiyanasiyana kunotowanikwe vanhu vanoshande mumahofisi veiongorora kuti chibhehlera chirikuhamba zvakanaka ere.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhleya kana tine zviyaiyo zvatinenge tinazvi tinono sangana nemadhokodheya akadzidzira basa rawo anoenderana nechiyaiyo chako.

Vantu veshe vanechekuyita nezvewutano, vanofundira basa rawo nomazvo. Tinowanikwa tinemadhokodheya anoziva nezvemadziso. Muntu awa madziso, ngatsvake dhokodheya wemadziso.

Muzvibhedhlera vantu vanoenda kuzvikoro zvepadera-dera, vodzoka voshandemwo mabasa avanenge vakafundira kuzvikorazvo zvevakaenda kuti vadetsere vanenge vauya kuzohloyiwa.

Muzvibhehlera medu munowanikwawo mune madhokodheya anenge akafundira mishando dzakasiyana siyana asi ari madhokodheya anohloya nekubetsera vane zviyayiyo.

Vantu vanoshanda muzvibhedhlera vamweni vanoshand mumahofisi kuona kuti pachibhedhlera pane zvikwanisiro zvakakwana ere, parikushandwa zvakanaka ere , apana chiri kutamika ere.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera zvinoenderana nechiyaiyo chedu ngekuti muzvibhedhlera umu mava nanamazvikokota vanomirira chiyaiyo chimwe nachimwe.

Muchibhedhlera medu munowanikwawo muine madhogodheya akasiyana-siyana, anoshanda mishando dzakasiyana-siyana. Kune madhogodheya anongoita zvekuhloye madzimai anemimba chete.

Hurumende yedu inogadzira zvikora zveutano vanoda kofundira zveutano ariko mabasa akasiyana siyana aunozodzoka weishanda muzvibhedhlera.

Vantu vanoshanda muzvibhedhlera vanoendawo kundodzidza zvidzidzo zvawo kuzvikora zvepadera dera kuti vazova vanoshanda vane ruzivo rwakanaka uye neunyanzvi.

Muzvibhedhlera munowanikwawo madhokodheya akafundira basa rekungohloya zvinhu zvinobva mukati memumwiri wemuntu vachiona kuti chitenda chingave cheinesa mumuviri wemuntu auya kuzohloiwa ndechei.

Tinoona muzvibhedhlera mushandiwa nevantu vakasiyana siyana tinoda kutenda vantu vakakurudzira kuti ndombi dzikwanisewo kuzvidzidzo zvepaderdera kuti vatorewo mabasa ekubetsera vamwe muzvibhedhlera.

Vanhu vano detsera vanhu muzvibhedhlera, vano mbopotawo vachienda kuno tambiwa mitambo, vachino detseredza kune avo vanenge vafenda ,vasinga chakwanisi kufema.

Mu zvibhehlera medu muno wanikwawo mune vashandi vanoshanda mishando dzavo dzaka siyana siyana vamweni vanotono shanda kunenge kwei tambiwa mitambo kuti vabetseredze kunenge vakuvara.

Tinokurudzirwawo kuenda kuzvibhehlera zvedu kana tine nhunha dzedu dzinotinesa mupfungwa kunonowanikwawo vanhu vakafundira basa rekureketa newe kusvika pfungwa dzambambanuka .

Tinomumbira hurumende ngaitidetserewo ngekutipa zvitoro zvinotengeswe mitombo ngemare iri pashi kuitira kuti teshe tikwanise kuhanira.

Mitombo yedu inowanikwa munzvimbo dzakasiyana siyana asi tinokurudzira kuti muntu ngaaende andotenga mutombo kuzvitoro zvakabvumirwa.

Vantu ,kana vachinge vahloyiwa nadhogodheya vabva kuzvibhedleya vatame mitombo, vanosise kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo voburitse chipepa vonyorwa muchivhitivhiti vopiwe mitombo.

Vanotengese mitombo vamweni vaaneudyire, vaakunotenge mitombo inemare yepashi veipinza mitombo isinga bvumirwi nehurumende munyika yedu.

Muzvibhedhlera medu munowanikwawo mune mbatso inoita zvemitombo mitombo iyi inokwanisa kudetsera vanenge vakagarira veihloiwa nadhokodheya kana namukoti imweni inotengeserwa vanenge vachida kuenda kumbatso.

Munotengeswe mitombo munosise kunge mune muntu unoziya nezvemutombo uye kuti akwanise kudetsera vanenge vauya vane zviyayiyo vasina kusvika kuzvibhehlera.

Muzvibhehlera mwedu mune mikaka yekupa vana kuti vakwanise kumwa kana vanamai vasingakwanisi kusasisa wakawanda, kana kuti ashaikirwa namai vechimubara.

Kuzvitoro kunotengeswa mitombo kunowanikwawo kune zvevana vacheche vanenge vabva mukubarwa avo vanenge vanana mai vasiri kusisa mukaka.

Muzvibhedhlera medu munowanikwawo mune imba inenge ine mitombo inodetseredza madhokodheya nana mukoti pavanenge veihloya vane zvitenda.

Zvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu zvinosisovo kuva zviri pandau inohanirika. Isingadi kuti muntu akwire movha aibvisa muduso vakakura.

Vanotengese mitombo vanokurudzirwa kuva vari vantu vanemapepa ekuti vaite izvozvo uye vari vanhu vakafundira basa rinoenderana nezvemutombo.

Pane zvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu zvinokombidza kuti zvinokwanisa kubeura nguva nenguva azvivhari kuitira kuda kudetsera muntu weshe panguva yeshe.

Upenyu hwedu huri mumaoko amwari asi dzimweni dzenguwa tinowana zviyaiyo zvinotinesa taneseka nezviyaiyo ngatiende tinohloiwa tonotenga mitombo kwainotengeswa kwakabvumewa.

Tinokurudzirwawo kuti vanoita nezvehutano vaonewo kuti mumabuya Mwedu maiswawo zvitoro zvinotengesa mitombo nemitengo asi kuti muntu weshe ahanire.

Muzvitoro zvinotengeswe mitombo munowanikwa mune mitombo dzakasiyana-siyana, zvinokurudzirwa kuti muntu aende muzvitoro zvinotengese mitombo ambobva nemucvibhedhlera.

Tinokumbirisa kuti mumabuya mwatirimwo mubeurwe zvitoro zvinotengese mitombo kana zvabeurwa ngazviitewo mutongo unoite kuti muntu wese ahanire.

Vanotengese mitombo vanosise kuvawo nelgemapepa akakwana anokombidza kuti varikuita zviri pamutemo vanweni vava kutengesa mutombo isiszi kuuya ngenjira iri kubvumirwa nehurumende.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanikwa zvipambureki zvinokombidza kuti uku nezvinoirwa nezve mitombo kana mitombo inenge ine chipambureki.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo zvinosiso kuvakiwawo munharaunda inogara veruzhinji kuitira kuti vantu vasahamba mimango dzakareba veide kunotenge mitombo.

Tinokumbirawo kuti vantu vanokwanisa vane zvikwanisiro zvavo nemari varivakirewo zvitoro zvinotengese mitombo muntaraunda mwedu.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanikwa chine chikamu chinoita nezvemitombo chinopa vantu mitombo dzavanenge vanyorerwa Madhokodheya kuti vakwanisa kushandisa vakone.

Zvitoro zvedu zvinotengese mitombo zvinokurudzirwawo kuti zvivhurwe muntaraunda inogara veruzhinji kuitira kuti vantu vafambe mumango mudodori.

Kune zvitoro zvinotengeswe mitombo zvinovanikwa munharaunda dzakasiyana-siyana. Vanokurudzirwa kuti vakwanise kuvhura nguva dzeshe kuitira kuti vaya vanenge vachidakubetserwa vabetserwe ne.

Zvibhedhlera zvedu zvinokwanisawo kuva nemba inoita zvemitombo yechiyungu kuti vanenge vauya kuzohloiwa vadetsereke panguva ipapo pasina kuhamba mumango.

Vanotengesa mitombo vanokurudzirwa kuti pavanenge vabeura zvitoro zvavo zvemitombo vakwanise kuona nharaunda yavari kuti inokwanisa ere kuhanira mitengo dzavo.

Mu zvitoro zvino tengeswa mutombo muno kwanisawo kutengwa bota revana kana mikaka dze migaba kuitira kuti vana vapihwe zvekudya izvi kana vasina utano.

Muno tengeswe mitombo muno wanikwa mine mitombo dzaka siyana siyana uno shandemwo uno siso kuva muntu waka fundirawo basa rezve une utombo kuitira kuti adetsere vantu.

Pane vamwe vane hudyire vaka vhura zvitoro zvino tengesa mitombo vasingacha tengi mitombo ne nzira yavanenge vaka taurirana vari kuno tenga mitombo isina ku uya ne nzira kwayo.

Tinokurudzirwavo kuenda uko kunenge kwauya vanoita nezvehutano. Kuti tikwanise kubetserwa pachena nebazi rinenge razvifungavo kuuya muntaraunda medu.

Utano hwesu hwakakosha zvikuru. Tinokurudzirwa kuti panobuda madhokodheya nana mukoti vachiuya muntaraunda vachitaura nezve hutano tiende tinoyaiya.

Vandu vanounganidzwa mumabuya mwawo madhogodheya nevanoita zveutano vouya veyivareketera zviro zvinoyenderana nezvewutano.

Vantu vemuzvibhehlera nevanoita zveutano vane nguwa yavanodeedzera vantu kuti uyai muyaiye zvatiri kubhuya papanapa, muntu ngaaendewo anowana ruziwo.

Vezveutano vanombopinda muntaraunda veipa vantu ruzivo nechenjedzo maererano nezveutano kana zvitenda zvinenge zvasumuka.

Vezveutano vanombobudawo kubanze veindosangana nevemuntaraunda veiita zvidzidziso zvinoenderana nezveutano uye nezvitenda zvinenge zvasumuka nguva yacho iyoyo.

Vanoita nezveutano vane masanganowo anovadetsera kuitire kuti shoko riende mberi rinoenderana nezveutano kana zviyayiyo zvinenge zviriko mukuwo uwowo.

Vanhu vanokurudzirwa kuva neruzivo. Saka zvinonzi kana vanenge vabuda vachienda kunozivisa vantu nezvechitenda chinenge chiripo. Vantu ngavaende vanoyaiya.

Tinokurudzirwa kuti panobuda vantu vezvipatara kuenda kunoshambadzira mabasa avo neekupa vantu ruzivo pamusoro nezvitenda tiende neuwandu hwedu.

Vantu vanokurudzirwa kuziva zvinoenderana nezvenhengo dzavo dzemuviri uye kuziva kuti vangaronga mhuri sei kana voda kuita zvevana.

Vantukadzi vanosisawo kupiwa ruzivo rinoenderana nezvemuviri dzavo zvakafanana nekuenda kunguva kuti vanokwanisa kushandisei.

Zvidzidzo zvinochokuita yendengo yemuviri wemuntu zvinokurudzirwa kuti zvirambe zvakafundiswa kuitira kuti antu vave neruzivo rwerupenyu rwavanorarama vagorarama mune zvakanaka.

Vanasikana vanokurudzirwa kuziviswa ngekekuzvihloya kana vayinda pabonde risina kudzivirirwa, kuti vaone kuti vava ngemimba here?

Vantu veshe vanofanirwa kuudzwa nezveutano hwavo hwepabonde uye kuti vangashandisei kuzvidzivirira kubva kuzvirwere kana mimba dzisina kutarisirwa.

Zvinoita nezvemukati momuviri memunhu, zvinosisowo kufundiswa majaha nendombi, kuti azive kuronga zvemhuri dzawo asati awanana.

Zvine chekuita ne madhodha mu hupenyu hwavo zvichi enderana ne hutano hwe nengo dzavo dze muviri kana nezve wanano zveku ronga mhuri ngava fundiswe madhodha asati apinda muwanano.

Vantu vemazera madiki ,vanosise kufundiswa nezvepabonde uye nezvinokwanisa kuwanikwa pamazera avo kuitire kuti vagare vakangwarira.

Vantu vanosiso kufundiswa kana kudzivirirwa kuti vasangoita vana vavasina kugadzirira kuita muupenyu vanofanirwa kuva neruzivo rwekuti vangaronga sei mhuri dzavo.

Ndombi namajaha zvinosise kuti zvifundiswewo nezveupenyu hunoenderana nezvepabonde uye nzvekuronga mhuri dzisati dzava muwanano kuitira kuti vave neruzivo.

Vantu vanoita nezvekufundisa vana sikana vanovadzidzisa nhengo dzakakosha dzisingabvumirwi kuti munhu avabatebvasina kubvumurana.

Dzidzo inoyita nezvekuzvingwarira, uye kuti muntu ungaringa seyi mhuri yake, haisisi kupuwa madzimai chete asi varume vanofanirwa kupuwawo dzidzo iyi.

Vantu vanoita nezvemitambo, vanokurudzirwa kusatora zvinodhaka, kana kuzvibaira kuti vawane simba, asi vanokurudzirwa kusimbisa mabhonzo avo nguva nenguva.

Vanoita nezvemitambo vanokabe bhora vane rumba-rumba. Vanokurudzirwa kudya chikafu chinovaka muviri chinosanganisira kurya zvinoita nemichero.

Zvinokurudzirwa kuti vanoita zvemitambo apo pavanenge veita zvemutambo yavo vajaha vajuwika mvura inenge yabuda mumuviri mwawo ngavaipetudze ngekumwa mvura nguwa ngenguwa.

Vanoita nezvemutambo ngava mutambo wekukabe bhorai wekutamba bhora remaoko vanosiso kuvawo vantu vanogara vakanohloyiwa kuti vaonekwe kuti vachakaema zvakanaka here.

Vanoita nezvemutambo ivo vanenge vari munjodzi dzekguka makumbo avo kunyanya nyanya avo vanotamaba vachishandisa mitezo dzavo dzemakumbo vaka nasirirwawo zviro zvinovadetseredza apo vanenge vakuvara makumbo avo.

Vantu vanokwanisa kutsvaka ruzivo runoita nezvechitenda chavanenge veizwa pachivhitivhiti votobatsirwa ngemazano kana ngemitombo dzingashanda.

Tinotenda hurumende yedu inotidetsera muzvibhedhlera medu nekuvandudza ichiisawo zvivhiti vhiti zvine makumbo zvinohloya zvitenda zvinenge zvauya nevatenda.

Tinokurudzirwavo vantu vanenge vane zvikwanisiro kumbatso kwavo kuti vakwanise kutaura nadhogoteya pazvivhiti- vhiti vachiudzwa nezveutano hwavo.

Vantu vovandudza hutano hwavo pakushandisa zvechizvino zvino kutaura kana kutsvakurudza ruzivo pamusoro pezvezvitenda zvavanenge vasangana nazvo.

Muzvibhedhlera medu mawanikawo michini yekuti unokwanisawo kutaura nemurwere anenge uri kanyi weitomuhloya uye kutaura nemamwe madhokodheya arikubanze kwenyika.

Tinokurudzirwawo kuvawo vantu vane njere pakufunga kwavo . Vantu vanenge vane zvitenda zvati kure kure ngavaende kuzvibhedhleya zvakazvimiririra zvega ngekuti zvine michina yekuhloya .

Tinokurudzirwa kuti tive nezvekushandisawo kumhatso kwedu zvinohloya kuti ropa ririkufamba zvakadini mutsinga uye zvinokwanisa kuhloya kuti shuga yakawanda zvakadini mukati momuviri mako.

Vantu vanosisirwo kufambirana nenguva, vova neruzivo rwezviro zviri kuitika mune zveutano, uye nezviro zvingavabetsera apo vachinge vatambudzika nezviyaiyo.

Vantu vokurudzirwawo kuva nezvinoshandiswa nemadhokodheya mudzimba dzavo kuti vakwanise kuzvihloya kana kutozvirapa vari kanyi asi veireketerana nadhokodheya pachivhitivhiti.

Vanoona nezveutano, vari kukurudzira vantu kuti vashandise mitombo dzedu dzechinyakare, dzinowanikwa mumakwasha kana midzi kana mashakani kuti vantu vazvirape.

Mitombo yedu yechianhu ino kurudzirwa kuti ishandiswe patinenge tine zviyayiyo zvidoko zvisingadi zvibhedhlera nekuti dzimwe dzemukuwo tinoenda kuchibhedhlera kuno zvipedzera mare .

Mitombo yechibhoyi yatinayo mumakwasha medumwo inosiso kuva nezvinyorwa, zvokuti zvizova nhaka yemusiirwana kubva kuzera rimweni zveisvika kumweni.

Zvakanaka kuyevedzera chivanthu chedu asi zvinokurudzirwa kuziya mitombo inoshanda iri mumagwasha mwedu mumabuya atinogara.

Mitombo yedu yechianhu inodakadza inonakidza kuti hayidhuri uye muntu unokwanisa kuyiona mumakwasha emaunogara.

Mitombo yedu yemagomboti atinovana mumabuya mwedu inokwanisa kushandiswa nenzira dzakasiyana-siyana. Vmweni vanoise mumvura, vamweni vanochwanya-chwanya zveshe muntu unopona.

Vanoita nezvekupa vanhu mutombo dzechivanhu vokurudzirwa kudzinyoresa pashi vova nemapepa kuitira kuti varape vantu vane matsamba anodiwa.

Mutombo yedu yechianhu mizhinji yacho inoshandisa mashakani kana midzi kurapa muntu anenge anechiyaiyo chake. Izvo hazvina chipimo, kumwa kusvika wapona.

Mitombo yedu yechiantu, imweni itoriyo kuchiyungu. Itori nemazita echiyungu ainotoshandiswa. Vanotoshandisa kutoibika setii vantu veitomwa veitodetsereka yeidzikamisa zviyaiyo.

Vantu vanokurudzirwa kuziva nezvemakwasha ari mundaraunda mavo kuti akwanise kudetserana pachawo, kana munhu achinge ayita chitenda chidodori chisingadi kuenda kuchibhedhlera.

Mitombo yechianhu inoshandiswa zvakasiyana siyana, vamweni vanotora nzinde dzakhona, vamweni vanotora mashakani, vamweni vanoshandisa makwati, zveshe zvinoshanda kuti munhu ane chiyayiyo, akwanise kupona.

Mitombo yechiyungu inowanikwa iri mumhando dzakasiyana-siyana. Kazhinji muntu unofunga kutoti uri kumwa mitombo yechiyungu asi mitombo yechivantu yavandudzwawo.

Mitombo yedu ye chianhu yatino shandisa nana vasharukwa vedu yaka fanana ne gavakava yava ne mukurumbira weku rapa zvitenda zvaka wanda wanda.

Tinokurudzirana mumabuya medu, kuti vane ruzivo, ngatigadzire mitombo dzedu dzechianhu tiivandudze kuiita zvechiyungu, sezvava kuitwa gavakava. Rowanikwa muzvimabhodhlera, ungaa mafuta ekuzora, ingaa sipo yekugeza, zvodadisa.

Vanoita nezveutano vanokurudzira vanhu vanoda kushandisa mitombo yechivantu vatange vauya kuzohloyiya kuchibhehleya kuoneka zviyayi zvavanenge vanazvo.

Mitombo dzedu dzechiyungu, dzino gadzirwa dzechibva mumitombo dzechiantu. Dzimweni mitombo dzechiantu, chitori chikhafu chatino torhya zuwa ngezuwa rakasikwa ndiMwari.

Mitombo yedu yechianhu vanamazvikokota vaneruzivo nezvazvo vakaongorora mamwe mashakani dzimwe mbiti vakadzivandudza vakadziisa muzvibhotoro zvinoyita kuti iite kungayechiyungu.

Vasharuka vedu kudhaya kwavo vanga vakangwarira. Vainasira mitombo dzavo dzechianhu veiomesa veiise mumasaka veizoishandisa kana pamhuri paite chitenda.

Anoita nezvemutombo yechianhu vakaona zvakasisirawo kudzivandudza kuti vadziise muzvibhodhlera veidutsirawo zvimweni kuti iwane kudetsera ndaraunda nenyika pamwe chete.

Zviro zvakanaka zviri kukurudzirwa ngehurumende kuti vantu vashandise mitombo yechinyakare vantu ngavaende kuvasharukwa vandobvunza vadetserwe.

Tinodakara ngezvirikuitwa ngenyika yedu, kuvandudza chinyakare chedu, yeiisa zvekunyora. Zvinyorwa zvemitombo yechinyakare zvaveyo. Zvavekuitoitika kutoti muntu unotora mutombo dzechibhoyi muzvitoro.

Tinokurudzirwa kuenda mundaraunda dzatinogara teitsvaka vasharuka vachiri kuxiya migomboti dzinoshanda. Kuti tivakwanise kuvaitira zvinyorwa kuti nhaka yedu igare nariini.

Vanoita nezvemitambo yechianhu vokwanisawo kuva nemagwaro ekunyora pamusoro pezvemitombo dzavanoziya kudetseredza vezveutano.

Vantu vanoyita nezvemitombo yechianhu, vanoyishandisa munzira dzakasiyana-siyana, vamweni vanotora mashakani kana dzinde vodzichwanyachwanya, vodzisanganisa ngemafuta, vopishira muntu otopona.

Vasharuka vedu vachirimwo mundaraunda medu vanoziya mitombo ngativashandise kuti tiziyewo mutombo dzedu dzechi andu kuti tibesereke tisa neseka ngeku tambisa mare.

Tirikukurudzira avo vanoita nezvemitombo dzechivanhu vachidziziya veikwanisa kupa vamweni kuti ngavanyore zvinyorwa zvinokombidza mitombo dzacho kuti nhaka iyi isarashika.

Mamwe magomboti atinosangana nawo mumashango anodetsera maningi kugadzire mitombo dzechiyungu idzo dzinozotidetsera kana tichinge tawirwa nechitenda.

Vasharuka vedu vachirimo munharaunda medu matinokura mumabuya, ngativadaidzei tigare navo pashi vatibhiire mitombo dzinoponesa vantu

Mitombo yedu yechianhu inogona kunasirwawo ichiiswa muzvibhodhlera kana iri yokumwa yotoiswawo mumvura yoiswa muzvibhodhlera iri mumvura yakadaro muntu otopima otomwa.

Tinokurudzirwa kushandisa mitombo dzedu dzechikare asi tidzishandise takangwarira tine ruziwo . Vachimwo vasharukwa vedu vanodziziya ngatibvunze tubhuyirwe.

Mitombo dzedu dzechiantu dzovandudzwa dzovawo nezvinyorwa zvinoerengwa pashi reshe zveibhuya kuti mutombo uyu unoshandiswa sei uye unorapa chiinyi.

Vantu vevasharuka vakangwarira vakazviona zvakanaka kuita bindu remagava kava kuti vakwanise kupa vane ruzivo rekugadzira mutombo zvichibva kugava kava.

Tinokurudzirwa kuenda muntaraunda dzedu dzatinogara tondoreketa navasharukwa varimo veitironzera dzimitombo kuti uyu unorapa chiyini uyu unorapa chinyi.

Mitombo yedu yechinyakare yoramba ichiwandudzwa kuitira kuti vantu wakwanise kuishandisa ichipiwawo chipimo chekuti inoshandiswa zvakawanda zvakadini.

Vantu vane zviyayiyo vasine mari yekuenda kuzvibhedhlera pane zvimwe zviyayiyo zvinoshandwa nana vasharukwa vedu vanoziwe mitombo yechiantu muntu wotodetsereka.

Kune vasharuka varimo mu ndaraunda dzedu vano kwanisa kurapa vantu vei shandisa mitombo dzechi vantu ngati vashandi sei vati shandire tei bvisa mutuso mudodori.

Tinokurudzira avo vanorapa, zvitenda nemitombo yechivantu ,kuti vakwanise kuvawo nezvinyorwa, zvavanonyora kuti zvienderere mberi zvokurapa, tichishandisa magwasha.

Tine mitombo yatinosangana nayo, yatinopuwa nevasharuka vedu ,apo tinenge tathikabezwa ngezvitenda. Mitombo iyi mizhinji yacho , inoshandisa mashakani pakurapwa kwayo.

Kunana chiremba vedu vechivantu vanoziva nezvemagomboti anokwanisa kurapa gomarara. Vanhu vanokurudzirwa kuti ngakuve nezvinyorwa zvinotaura mutombo uwowo kuti nyika idetsereke.